Emyenda ebiri etarikwingana, omwenda ogwa rwagti gwine erangi erikutukura eya buraka eya gure, hamwe na burawunu kandi omwenda ogw'enyima gwine erangi eya buru eya guriini, rayiti guriini na rayiti buru

Omushaija orikwiragura ajwire eshati erikwera ajwire n'eshaaha omu mukona, ashutami aha katebe, kandi omu maisho ge harimu ekiharani ky'erangi erikwiragura kandi aha rubaju hariho emyenda enyima ye hariho ekisiika kiine erangi ya yero hamwe n'orwigi

Sumbusa ziine erangi ya burawunu, ziri aha kasaniya zitekire kandi enyima yaazo hariyo akarima kandi omu maisho gaazo hariyo ekyererezi kingi

Omukazi ariyo naatagurira omu maisho ge harimu engoma kandi hariho n'abantu abamwe bajwire enzebazebe omu bigyere kandi enyima yaabo eyombikiise amatafaari tekahwire kandi harimu nana ekiti kya vakedo kandi omu maisho gaabo harimu n'ekiti ekindi

Abashaija babiri omwe ajwaire gyiini n'esaati erikwera akwaitse esimu. Ondijo ashutami aha kameeza boona bari aheeru y'eduuka kandi omu duuka harimu ebintu by'emiringo etarikushushana.

Ekimotoka ky'erangi erikutukura kiriyo nikishara ebinyaatsi omu kishaayi kandi omu maisho gaakyo harimu ebinyaatsi bikuzire bitakashazirwe kandi enyima yaakyo hariyo orushaka rurimu ebiti by'emiringo mingi

Enyanja aha rubaju rwayo hariho enju kandi n'omu maisho gaayo hariho enju endijo ezitiriize ekikomera. Kandi omu maisho g'enju harimu oruguuto n'enyima y'enju hariyo oruguuto. Kandi omu maisho g'oruguuto orw'okubanza hariho ebibaare waaba nooza kuhika aha nyanja.

Abaana ba boojo n'abaishiiki bariho nibatagurura aboojo bakwitse obuuhu kandi omw'omu maisho akwistye akagoma na n'akati kandi aboojo bajwaire enkwanzi omu bifuba kandi boona biine amapapa g'ebinyonyi omu mutwe agarikwera.

Abaana bashatu omwe aharibo ajwaire esaati ya bururu aine kamera ariyo nateera ebishushani kandi abandi bariho nibamureeba kandi omwe ayekwitse aha buso kugira ngu omushana gutamuteera omu maisho

Omushaija ari omu kishaayi, ariyo naateera omupiira kandi ajwire ekaito, ziine ekitsitsino kirikwera ziine na sureesi ajwire n'empare ningwa

Amaju gari aharubaju rwomuhanda Kandi agahamukono gwa bumosho nimahango ahagaaburyo nimakye Kandi ahagwaburyo hariho emyenda eyanikire nana ebidomora nana ekiti Kandi omumaisho ga oruguuto hariho nana abantu nana emotoka nana amaju maingi munonga

Omu mbunga harimu obujju bushatu buguufu bushakize ebinyaatsi kandi omu maisho gabwo hariyo tanka n'ebiti bitari bimwe na bimwe n'orutookye kandi omu maisho munonga hariyo amanju marungi.

Omukazi ajwire iniputi ya buraka omunda ayekomire ekitambare kandi ayekoreire ekiibo Kiri omukadeya Kandi ahamutwe omukiibo haruho eminekye y'erangi ya yero kandi aharubaju rwe haruho omushaija ajwire engofira erukwiragura ahekyire baga kandi enyuma ye hariyo n'abantu aharubaju rw'abantu harumu n'ekizimbe hamwe n'emiti.

Enshozi ibiri z'ebibare rwagati yazo harumu amaju Kandi ahakishozi ekimwe haruho ekicu kandi omurubaju rwebishozi ebyo harumu amaizi kandi omumaizi harumu n'ebibare.

Omuzigiti gwine amabaati g'erangi ya kinyatsi Kandi omu maisho gaago harimu emiti y'emiringo etarikushushana Kandi okwetoroora harimu ebizimbe harimu n'abantu harimu n'ekishaayi

Enjonjo ziri omwishwa ziriyo nizitambura Kandi ezimwe ziine obwana bwazo Kandi ezindi ziriho nizireebana Kandi omwishwa harimu ebiti by'emiringo etarikushushana nana obunyaatsi

Ekinyonyi kyemereire omu ishwa kiine omunwa guri nk'ogw'empungu kandi enyima yaakyo hariyo ebishaka biine amababi ga guriini kandi ahandi niheera

Omukazi ari aha mutwe gw'akashozi ajwire sikaati na burawuzi erikwiragura kandi yekooreire akadeeya kandi aha rubaju rwe hariho omuti gwa karutuusi kandi hariho n'akairima

Abashaija bashatu bari omu rwato kandi omwe aharibo ajwaire engofiira, kandi boona bakwaitse obuntu, barimu nibanyurura ebyenyanja kuruga omu maizi. Kandi enyima yaabo hariyo emiti nimiraingwa mingi. Kandi bukaba buri omumwebazyo.

Omukazi w'okwera ajwaire burawuzi erikwiragura akwaitse sanitayiza ariyo naayefuhirira omu ngaro kandi omu ngaro ze ajwairemu empeta Kandi aha rubaju rumwe hariho erangi erikwera

Ebitookye bibiri biine erangi ya guriini, ekimwe nikihango kandi ekindi kiringaniire, ekihango kineho obuhuta bw'erangi erikwiragura kandi byona biri ahansi aha kanyaatsi

Ente erikwiragura eyine ebibara biri kwera eriho netambura Kandi aharubaju rwayo hariho enju ya kanyina ibiri Kandi kanyina eyahansi harimu mobayiro mane ya eyatero Kandi aharubaju rwegyo kanyina hariho nagandi maduuka gariho obwapa.

Omushaija arikwera ajwaire esaati y'emikono miraingwa efunyire emikono kandi ajwaire n'egofiira ya buuru omu kifuba kye ajwairemu ebintu hariho na n'ebirahuuri kandi enyuma ye hariyo orushaka.

Enyamaishwa ziri omu kishaka harimu obunuma kandi emiti emwe eyomire, ehendekire ezimwe ziriho nizirya obunyaatsi buri guriini kandi ezindi zemereire nizireeba.